Omvula shampa yaloko omadhiya nishana ohaga kaka gu udha omufwata omeya gamwe ohaga kunguluka mo omeya ngoka haga kunguluka mo ogo hagi ithanwa efundja, efundja ohali tu etele nee oohi ,omafuma noontangu oohi odha simana kaantu oshoka ohadhi kandulapo omukaga nohadhi kwatha wo aantu yi imonene iisimpo yawo uuna yeke dhilanditha.

Eshito ewanawa ngiini . Moshilongo shetu omuna omahala ngoka haga hili aatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu .Aantu yaza kiilongo ya yoolokathana ngaashi ko America, koChiina nenge kiilongo yilwe ohayeya nee kiilongo yetu taya talelepo shika ohashi humitha eliko lyoshilongo.

Momidhingoloko dhetu omu na iinamwenyo oyindji ngaashi oongombe, iikombo, oonzi, iingulu nayilwe. Oongombe iinamwenyo mbyoka hayi kala moshigunda, iigunda ya dhikwa pamwe nomagumbo. Oongombe ohadhi tu pe onyama. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tu pe onyama, omahini, niipa mbyoka hayi vulu okulongithwa okuninga omapaya nenge oondjato.

Omayoka oga nika oshiponga uuna ge ya mokati kaantu oshoka oge na uuzigo mboka ha wu vulu okudhipaga aantu. Uuna omuntu alika keyoka eta falwa ando koshipangelo onuudhigu athike ko. Otu na omaludhi ogendji gomayoka ngaashi oontoka, oombome, oongolonyoka nomalela woo. Oha geende unene pethimbo lyokufu.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giinamwenyo moka tuna iimuna. Iimuna ongaashi oongombe, iikombo, iingulu, oondongi, oonzi nayilwe. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe omahini nonyama, niipa wo mbyoka hayi vulu okulongithwa okuninga omapaya noondjato. Iimuna ohayi kala yeedhililwa miigunda.

Moshilomgo shetu omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, moka tuna iiyamakuti niimuna. Iiyamakuti otu na ngaashii, oongolo, oonduli, oompanda, oondjamba nayilwe. Iinamwenyo mbika ohayi kala yiikalekelwa mehala hali ithanwa Etosha National Park. Ihayi kalamokati kaantu, oshoka oyanika oshiponga noonkondo, ohayi vulu okudhipa aantu.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa ya yoolokathana ngaashi iiyimati niikwamboga. Iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga, uunawamundesha noomboga. Ohayi kala ya kunwa muumpungu wa longwa nawa, opo yi koke nawa. Ohamu kala wo ominino dhoka hoka patulula ashike kokapomba dho tadhi tekele dho dhene.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yawo oyindji ngaashi iikwamboga nenge iiyimati. Iikwamboga ohaya kunu ngaashi omatama, oonyanga, omboga, uunawamundesha nayilwe. Iikwamboga mbino ohayi etele aantu iimaliwa uuna ye ke yi landitha komahala ga yoolokathana. Yamwe ohaya fala koositola, opo iikwamboga mbika yi ka landithwe.

Aantu oyendji moNamibia ohaya tekula iinamwenyo ya yoolokathana, ano iitekulwa namwenyo ngaashi Oondjuhwa niingulu nayilwe. Oondjuhwa odha sima oshoka ohadhi tu etele omayi nonyama no malwenya wo ngoka haga vulu oku longithwa oku tula komagala. Ohadhi landelwa iikulya opo dhi koke.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa ya yoolokathana ngaashi iiyimati niikwamboga. Iiyimati ohaya kunu ngaashi omabanana, omayapela, omalemune nayilwe. Iiyimati mbino ohayi kunwa yi ili kokule, oshoka shampa ya koko ohayi ningi omiti ominene . Ohayi pe wo naantu iimaliwa uuna ye ke yi landitha komahala ga yooloka.

Uuna omvula ya loka aantu ohaya kwata oohi miishana, momadhiya nomomilonga. Oohi odha simana oshoka ohashi tidha po omukaga naantu ihaya kala we halulilwa kiiyilelwa kutya otaya tula po shike. Ohadhi vulu woo oku ka landithwa opo omuntu i imonene iisimpo ye.

Uuna nomvula ya koka lela aantu ohaya kwata oohi miishana nomomilonga, oohi odha simana oshoka oha dhi tidhapo omukaga aantu ohaa kwata oohi taalongitha oonete, iishongo nenge eendjolo. oohi ohadhi etele aantu iimaliwa oshoka uuna we dhi kwata oto vulu oku landitha kwaamboka kayena oohi miitopolwa yawo.

MoNamibia otu na omaludhi ogendji goohi, ngaashi tu na oohi ndhi hadhi kala mefuta ngaashi omasipangela, ookangulu nadhilwe. Aantu ohaya kwata ihe oohi momadhiya taya longitha omikalo dha yoolokathana ngaashi: okukwata noonete, okukwata niishongo nohaya vulu wo okulongitha uundjolo.

Moshilongo omuna omaludhi ogendji giiyamakuti ngaashi; oonduli, oongolo, oondjamba nayilwe. Iiyamakuti mbino oyasimana noonkondo shaashi ohayi hili aatelelipo mboka haye yamoshilongo shetu, uuna yekeyi tala ohaya futu shika ohashi humitha komeho lela eliko lyoshilongo shetu. Iiyamakuti mbika oyasimana noonkondo no hayi kala yi ikalekelwa.

Aantu moNamibia ohaya longitha omikalo odhindji moku imonena iimaliwa. Ohaya vulu okukwata oohi momilonga nomiishana e taya ka landitha koondoolopa nenge komahala gi ili nogi ili. Ohaya longitha omikalo odhindji okukwata oohi, mono aantu yamwe haya longitha uundjolo, yamwe ohaya longitha oonete.

MoNamibia aantu ohaya kunu iikwamboga oyindji ngaashi: oomboga, uuna wandesha, omatama, oonyanga, oondungu niikwawo oyindji. Aantu ihaya ka landa we iinima mbika koositola oshoka oha ye yi kunu ashike miikunino yawo nongele ya tula ko nawa ohaya vulu oku kiyi landitha po opo ya mone mo iimaliwa yawo.

Uuna omvula ya loka nawa, omadhiya niishana oha ga kala guudha komufwata! Nomeya gamwe oha ga tondoka mo ngono ha tu ithana efundja. Efundja oha li tu etele nduno oohi nomafuma thimbo limwe, ashike unene oha dhi tu etele ngaa oohi. Oohi oha dhi tidha po omukaga noha dhi vulu wo okulandithwa kaantu.

Uuna aantu taa kunu iimeno yawo, ohaye yi kunu tango muunailona uushona opo yi koke. Uuna yakoka, ohai kuthwa mo nduno e tayi tulwa mevi moka hai koko nawa opo yi ninge omiti ominene. Aantu ohaa kunu omiti ngaashi omamengo, omakwaava, omapapawe na yilwe oyindji nohaa vulu okuyi landitha yi imonene iimaliwa.

Eshito ewanawa ngiini? MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka haga nana aatalelipo mboka hayeya moshilongo shetu. Omahala ngaka ohaga talelwapo kaantu, oshoka omawanawa noonkondo. Aantu yaza kiilongo ya yoolokathana ngaashi koAmerica naChina, ohayeya moshilongo shetu opo ya talelepo omahala ngaka.

MoNamibia otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo iiyamakuti niitekulwanamwenyo. Iiyamakuti ohayi kala mehala lyiikalekelwa oshoka oya nika oshiponga, otuna iiyamakuti ngaashi oompanda, oonguluwe, oondjamba, ooholongo, uumenye nayilwe. Oholongo oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka yatalika ko yina ondapo noonkondo noya nika woo oshiponga uuna yeya mokati.

Uuna omvula yaloka aantu ohaya ka kwata oohi miishana nenge momilonga. Oohi odha simana ngini monkalamwenyo yomuntu oshoka ohadhi tidha omukaga, pethimbo lyadho aantu ihaya kala we ya lulilwa kiiyelelwa momagumbo, odha simana wo oshoka ohadhi etele aantu iimaliwa uuna we kedhi landitha kaantu mboka kaa yena oohi kiitopolwa yawo.

Uuna omvula yaloka lela omadhiya niishana ohayi kala yuudha noonkondo aantu ohaya kakwata oohi taya longitha omikalo dha yoolokathana ngaashi; yamwe ohaya kwata noonete, yamwe ohaya kwata noondjolo na yamwe ohaya kwata niishongo. Onete oyo hayi longithwa kaantu oyendji oshoka oyo hayi vulu okukwata oohi odhindji .

MoNamibia otu na omaludhi ogendji goohi. Dhimwe ohadhi adhika momilonga, miishana nenge moondama nomaludhi ogendji goohi ohaga adhika mefuta. Oohi ndhoka aantu haya kwata miitopolwa yetu yaNamibia ohadhi tidha po omukaga nohadhi etelelwa thimbo limwe kefundja. Ohadhi vulu oku etela aantu iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna omaludhi giiyamakuti ngaashi uumenye, oondjamba , oonduli, ooholongo nayilwe. Oondjamba odho dhomiiyamakuti mbyoka yanika oshiponga molwaashoka ohadhi yonagulapo omapya , omagumbo oshowoo okudhipaga omuntu. Oya talikako onga oshinamwenyo oshinene.

Moshilongo shetu omu na omaludhi ogendji giiyamakuti ngaashi: oongolo, oonduli, oondjamba, oomenye, ooholongo nayilwe oyindji. Iiyamakuti mbino oyi ikalekelwa oshoka oya nika oshiponga noonkondo. Onduli oyo yimwe yomiiyakuti mbyoka hayi kala yi ikalekelwa oshoka oya nika oshiponga noonkondo uuna ye ya mokati kaantu.

Eshito ewanawa ngiini, moshilongo shetu omuna iinima oyindji ngaashi omiti nenge iinima mbyoka yopautshitwe mbyoka hayi hili aatalelipo mboka hayeya moshilongo shetu, oya simana noonkondo oshoka ohayi humitha eliko lyoshilongo shetu uuna aantu mboka tayeya oku talelapo omahala ngaka ohashi kwatha.

Aantu ohaya kwata oohi miitopolwa yawo, opo ya ka landithe yi imonene mo iimaliwa yawo yomondjato. Ohaya kwata wo oohi, opo ya tidhe po omukaga. Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okukwata ooh, moka haa longitha uundjolo, iishongo nenge oonete. Oonete odho olundji hadhi longithwa kaantu, oshoka ohadhi kwata oohi odhindji nawa.

Eeshito ewanawa ngiini? Aantu mo Namibia oha ye ya okutalela po omahala ogendji. Omahala ngano oga simana noonkondo oshoka oha ga hili aatalelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana opo yeye ya talele po omahala ngaka. Oha ga humitha komeho eliko lyoshilongo shetu pombanda.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka haga talelwa po kaantu mboka, nenge kaatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu. Aantu ya za kiilongo ya yoolokathana ngaashi koAmerica, koChina, koIndia nokoZambia, oha yeya moshilongo shetu. Shino ohashi tula eliko loshilongo shetu pombanda noonkondo, oshoka uuna aantu mboka aantu ta yeya ohaya futu.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yawo oyindji, ano ohayi vulu okukala iikwamboga nenge iiyimati. Iikwamboga ngaashi uunawamundesha, oomboga, oonyanga, omatama nayilwe. Uuna omvula ya loko, aantu ohaya longo ihe opo iilikolomwa yawo yi ime.

MoNAmibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Moka tu na iiyamakuti niimuna. Iiyamakuti ohayi kala yi ikalekelwa mehala hali ithanwa Etosha National Park. Ohayi kala yi ikalekelwa, oshoka oya nika oshiponga uuna ye ya mokati kaantu. Omu na omaludhi ogendji ngaashi, uumenye, ooholongo, oompanda noondjamba.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yayoolokathana ngaashi iikwamboga niiyamati. Iikwamboga ongaashi omatama, oonyanga, omanuwa nayilwe. Aantu ohaya kunu opo yamone iikulya yawo nohashi ya kwathele woo okumona iimaliwa yawo taya kalanditha koositola dhili nodhili.

Mongashingeyi aantu oyena omagumbo ngoka gopashinanena, unene tu omagumbo meendoolopa, ohaga Kala gatungwa nawa noonkondo. Aantu ihaya longitha we iipeleki okutunga omagumbo. Mongashingeyi omagumbo ogatungwa ashike. Ohaga Kala gena omiyelo ndhoka dhomasipili, nohaga Kala taga monika nawa noonkondo.

Uuna aantu ya kuna iilikolomwa yawo iikwamboga nenge iihape ohaye yitekele momikalo dha yoolokathana. Gumwe ohavulu okulongitha omunino nenge ha vulu okulongitha omukalo ngoka gopashinanena hagu longithwa kaantu moka hatula ominino ashike mpoka a kuna noha kapatulula ashike kokapomba etadhi tekele dho dhene.

MoNamibia oohi ohadhi adhika kiitopolwa oyindji moshilongo shetu, Otu na wo omaludhi ogendji ngaashi ookangulu, oohi dhomomeya nadhilwe odhindji dhindji. Oohi ohadhi tidha po omukaga uuna aantu ya kwata nohadhi vulu wo okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iimaliwa yawo.

Uuna aantu ya mona omuloka gwa gwana lela ohaya longo momappya. Momapya ohamu kunwa iikulya oyindji ngaashi: iilya, omakunde, omanuwa, omatanga, oofukwa nayilwe. Uuna omvula ya loka iilya ohayi koko lela nuuna ya kukuta aantu ohaye yi teya mo momapya, e taye yi fala kolupale mpoka hayi kukuta nawa, opo yi yungulwe.

Aantu oyendji ohaya kunu iilikolomwa yawo ya yoolokathana ngaashi iikwamboga niiyimati. Iikwamboga ongaashi: omatama, oonyanga, oomboga, uunawandesha nayilwe. Omatama ohaga kunwa ga halakana, oshoka shampa ga koko ohaga kala ge li mumwe. Ohaga kwathele aantu okumona iimaliwa yawo uuna ye ke ga landitha komahala ga yooloka.

Eshito ewanawa ngiini, moshilongo shetu otunsa omahala ogendji ngoka haga hili aantu mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana. Ha yeya oku talelapo omahala ngoka moshilongo shetu. Ohaga hili aantu no haga tula eliko lyoshilongo shetu pombanda noonkondo.

Aantu ohaya tekula iinamwenyo ngashi oondjuhwa, iingulu nuumbishi. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe onyama nohadhi tu valele wo omayi. Oondjuhwa odha simana wo unene momuthigululwakalo gwAawambo oshoka odho hadhi dhipagelwa aayenda nenge odho hadhi dhipagelwa aantu mboka haye ya momagumbo.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji ngoka haga hili aatalelipo mboka hayeya moshilongo shetu. Aantu oyendji yayoolokathana , yaza kiilongo niilongo, ohayeya moshilongo shetu yatale omahala ngoka. Shino ohashi humitha komeho eliko lyoshilongo shetu noonkondo.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa ya yoolokathana ngaashi iiyimati niikwamboga . Iikwamboga ongaashi tuna omatama, oonyanga ,omanyangwa, omanuwa, uunawamundesha, oomboga nayilwe. Omatama ohaga kunwa ga lambathana nohaga tekelwa nawa opo kagase .Ohaga kwathele aantu opo yamone iimaliwa yawo uuna ye kegalanditha komahala gayooloka.

Eshito ewanawa ngiini. Monamibia otunamo omaludhi ogendji gomahala ngoka haga hili aatalelipo uuna tayeya moshilongo shetu. Omahala ngano oga simana muuyuni nohaga tula eliko lyoshilongo shetu pombanda noonkondo. Aanti oyendji yaza kiilongo ya yoolokathana ohayeya okutalelapo omahala ngaka.

Momagumbo aantu oyenamo iinamwenyo oyindji ngaashi oondjuhwa, oongombe, iikombo niingulu mbyono hatu ithama ano iitekulwa namwenyo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe onyama nomayi ,momalwenya gadho ohaga vulu woo okulongithwa iilonga oyindji . Odha simana oshoka odho hadhi dhipagelwa aayenda uuna yeya megumbo.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Moka tuna iiyamakuti miinamwenyo yomegumbo. Iiyamakuti ongaashi tuna oonkoshi, oondjamba noonguluwe nooholongo. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo yanika oshiponga . Ohayi ikalekelwa oshoka ohayi vulu okudhipaga aantu nohayi vulu wo okulya iinamwenyo iikwawo .

Eshito ewanawa ngiini? MoNamibia otu na mo omahala ogendji ngoka haga hili aatalelipo , mboka hayeya moshilongo shetu. Aantu oyendji yaza kiilongo yayoolokathana ngaashi koAmerika, koChina nokoIndia ohayeya moshilongo shetu yatalelepo omahala ngoka. Shika ohashi tula eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Aantu ohaya kala ye na iinamwenyo momagumbo ngaashi oongombe, iikombo, oonzi nayilwe. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tu pe onyama, omahini niipa wo mbyoka hatu vulu okulongitha okuninga omapaya nayilwe. Oongombe ohadhi vulu wo okupululithwa kaantu uuna inaya hala okulongitha embakumbaku.

Uuna omvula ya loka aantu ohaya ka kwata oohi miishana, moondama nomomilonga. Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana dhokukwata oohi. Yamwe ohaya longitha oonete ndhoka hadhi kala dha kwatwa kaantu yaali koombinga noombinga, yamwe ohaya longitha iishongo, nayamwe ohaya longitha uundjolo. Oohi odha simana shili.

Eshito ewanawa ngiini. MoNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi iiyamakuti niimuna. Iiyamakuti oyo ngaashi uumenye, oondjamba, oompanda nayilwe. Iiyamakuti mbino ohayi hili aatalelipo mboka haye ya moshilongo shetu naashika ohashi tula lela eliko lyoshilongo shetu pombanda lela.

Uuna aantu ya mona omuloka gwa gwana nawa lela omadhiya niishana ohaga Kala guudha komufwata nomeya ohaga kunguluka mo ngoka haga ithanwa efundja. Efundja ohali etele aantu osheelelwa ngaashi oohi nomafuma. Uuna aantu ya kwata oohi ohaya tidha po omukaga lela, ohaya imonene wo iimaliwa uuna yekedhi landitha po.

Aantu ohaya kunu iilikolonwa yawo ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iikwamboga ohaya vulu okukuna ongaashi omatama, oonyanga, uunawamundesha, oomboga nayilwe. Aantu ohaya kunu iinima mbyoka pomahala ga yooloka nenge ihayi kunwa mumwe, oshoka inayi faathana. Ohayi vulu wo okulandithwa, opo aantu ya mone oshimaliwa.

Eshito ewanawa ngiini! MoNamibia omu na omahala ogendji ngoka ha ga hili aantu mboka ha yeya moshilongo shetu. Aantu yaza kiilongo ya yoolokathana ngaashi ko Amerika, koUSA, noko China oha yeya oku talelapo omahala ngoka. Shika oha shihumitha eliko lyoshilongo shetu pombanda oshoka sho aantu mboka ta yeyamo oha yafutu.

Iikwamboga oyo yimwe yomiikulya mbyoka aantu haya kunu momagumbo otuna mo iikwamboga ngashi uunawamundesha, omatama, oonyanga, omanyangwa nayilwe yilwe. Omboga oyo yimwe yomwa mbyoka aantu haya kunu, etaye yi teya opo yakamone iimaliwa yawo.

Uuna aantu yamona omuloka gwagwana nawa lela , ohaya longo momapya , moka haya kunu iilikolomwa yayoolokathana ngaashi omanyangwa, iilya, omanuwa, omakunde noshowoo oofukwa. Uuna iilya yakukuta nawa , aantu ohayeyi teyamo mepya , etayeyi tula momalupale etaya tsikile okuyi yungula.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giinamweno. Tuna iiyamakuti niitekulwa namwenyo, iiyamakuti ongaashi tuna oondjamba, oonduli, eeholongo na yilwe. Oondjamba ohadhi kala dhi ikalekelwa oshoka odhanika oshiponga noonkondo uuna dheya mokati kaantu. Ohadhi vulu okudhipaga aantu nohadhi vulu woo okuhanagula po omapya nomagumbo gaantu.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji goohi ngoka aantu haya kwata momilonga nenge hadhi vulu oku adhika miishana nenge moondama. Oohi ohadhi tidha po omukaga, uuna aantu ya kwata ohadhi vulu wo oku etela aantu oshimaliwa uuna ta ye ke dhi landitha pomahala ga yoolokathana.

MoNamibia omuna iitekulwanamwenyo nenge iinamwenyo mbyoka hayi kala megumbo ngaashi oongombe, iikombo, oondjuhwa, uumbishi, iingulu nayilwe. Iinamwenyo mbino ohayi kala megumbo nenge ohayi tekulwa momagumbo molwaashoka ohayi vulu okutupa onyama, omahini nenge iipa mbyoka hayi ningithwa omapaya nayilwe.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo yindji, ngaashi tuna iitekulwa namwenyo, ano iinamwenyo yomegumbo niiyamakuti. Iinamwenyo yomegumbo otu na ngaashi oongombe, ndhoka hadhi vulu okulongithwa miinima oyindji. Ohadhi vulu okupula omapya, dho ohadhi dhipagwa piituthi yomanyanyu olundji, ngaashi poohango nenge poosa.

MoNamibia otuna omaludhi ogendji gomithigululwakalo. Otuna omuthigululwakalo dhAawambo, omithigululwakalo dhaaHerero, omidhigululwakalo dhaaDamara nayilwe. Omuthigululwakalo dhaaDamara odha yooloka oshoka aantu mbano ohaya kala yazala iipa nohayali iiyamakuti.

Uuna omvula ya loka lela, iishana, omilonga moondama ohadhi kala dha udha komufata noomeya ohaga ponokamo. Omeya ngoka haga pono ka mo ohaga etelele efundja.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo moka tuna iimuna niiyamakuti. Iimuna otuna ngaashi oongombe. Oongombe odhasimana momidhiingoloko dhaantu, oshoka ohadhi vulu okulongithwa okupulula omapya. Ohadhi tupe woo onyama nomahini noshipa shoka hatu vulu okulongitha okuninga omapaya noondjato. Oongombe odha simana oshoka ohadhi dhipagwa.

Eshito ewanawa ngiini? MoNamibia otu na mo omahala ogendji ngoka haga hili aatalelipo mboka haye ya moshilongo shetu. Aantu ya za kiilongo ya yoolokathana ngaashi koAmerica, koEuropa nokoChina ohaye ya moshilongo ya talele po omahala ngoka. Shika ohashi tula eliko lyoshilongo shetu pombanda noonkondo uuna aantu mbaka taye ya mo.

Aantu oyena omaludhi giinamwenyo mbyoka hayi kala mo magumbo, ano iinamwenyo yo megumbo ngaashi Oongombe, Iikombo, Oondjuhwa, Iingulu na yilwe. Oongombe ohadhi silwa oshimpwiyu, ohadhi ka lithwa kaamati. Odha simana woo oshoka ohadhi tupe onyama, oshipa, no mahini.

Eshito ewanawa ngiini? MoNamibia otu na omahala ngoka haga hili aatalelipo mboka haye ya moshilongo shetu. Aantu oyendji ya za kiilongo ya yoolokathana ngaashi koAmerica nenge koGermany nayilwe ohaye ya moshilongo shetu ya talele po omahala ngaka. Omahala ngaka oga simana, oshoka ohaga tula eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Iinamwenyo yimwe iitekulwa namwenyo yimwe iiyamakuti. Iiyamakuti ohayi kala yiikalekelwa oshoka omuna yimwe ya nika oshiponga hayi vulu oku monitha aantu oshiponga, ano oku dhipaga nenge hayi vulu oku hanagula po omapya gaantu no magumbo gaantu. Ohayi kala yi ikalela.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji iinamwenyo. Iinamwenyo yimwe iitekulwanamwenyo nayimwe iiyamakuti. Iiyamakuti otuna ngaashi oongolo, ooholongo ,oonduli ,oondjamba nayilwe oyindji. Iiyamakuti ohayi kala mehala lyayo lyi ikalekelwa oshoka yimwe oyanika oshiponga noonkondo ohayi vulu oku dhipaga aantu.

MoNamibia otuna omaludhi ogendji giiyamakuti ngaashi oondjamba , oonguluwe, oompanda nayilwe. Oompanda odho dhimwe dhomiiyamakuti ndhoka dha simana moshilongo shetu . Aantu inaya pitikwa yedhi dhipage molwaashoka omayinga gadho oga simana noonkondo.

Tango tango manga aantu inaakuna iilikolomwa yawo hayoopaleke pehala mpoka taakunu naantu ohaalongitha omashina okuteta po omwiidhi niigwanga ayihe ndjoka hayivulu okuyonapo iikunomwa. Elaka lyoku opaleka olyokukuthapo oonyata ndhoka tadhi vulu oku yona iimeno yo moshikunino.

Eshito ewanawa ngiini? Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ngoka haga talelwapo kaatalelipo mpoka hayeya moshilongo shetu. Omahala ngaka ohage eta iimaliwa moshilongo shetu una taga talelwapo kaantu mboka yaza kiilongo yayoolokathana. Ohage eta omawuwanawa ogendji nohaga humitha komeho oshilongo shetu.

Uuna omvula ya loka aantu ohaya longitha omikalo odhindji oku pulula omapya gawo. Yamwe ohaya longitha oongobe nenge oondongi na yamwe ohaya longitha omambakumbaku. Omambakumbaku ohaga longithwa kaantu oyendji oshoka ogena ombiliha, aantu oyendji momapya gawo ohamu pululwa ashike komambakumbaku kaye hole nande tamu pululwa koondongi.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yawo oyindji ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iikwamboga otuna ngaashi uuna wamundesha ,oomboga, omatama ,oonyanga nayilwe ,oomboga ohadhi kunwa mevi ohadhi tekelwa okundji opo kadhise . Ohadhi vulu woo okulandithwa opo aantu yamone iimaliwa yawo.

MoNamibia omu na oshimeno hashi adhika shi shimwe shoka hashi adhika moNamib desert. Shi shiwike nawa welwitchia mirabillis. Oshimweno shika ohashi vulu okuninga oomvula ethele inaashi nwa nando omeya gandja, ihe ihashi si. Ohashi hili aatalelipo moshilongo shetu shono hashi etele iimaliwa moshilongo shetu.

Aantu oyendji moNamibia ohaya hupu nuudhigu oshoka yamwe kaye nasha uupomba momagumbo ohaya ka teka ihe omeya koondama opo ya wape oku kegalongitha ngaashi: okunwa, okuyogitha iikutu yawo nosho woo okutelekitha iikulya yawo. Omeya Oga simana noonkondo.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji ngoka haga hili aatalelipo mbono ha yeya moshilongo shetu. Omahala ngano ohaga hili aantu nokuhumitha komeho eliko lyoshilongo shetu oshoka aantu mboka sho tayeya ohaya futu oshimaliwa, opo ya talelepo omahala ngo nohashi tula eliko lyoshilongo pombanda.

Aantu ohaya kunu iilikolomwa yawo oyiindji ngashi iikwamboga niiyimati ,iikwamboga ongaashi tuna omatama ,oonyanga nayilwe, oonyanga odhili pamaludhi gaayoloka opena dhoka ontiligane, nadhimwe dhomafo, oonyanga ohadhi eta eliko lyoshilongo pombanda shashi aantu ohaya kedhi landitha moositola dhayolokathana

Aantu moNamibia ohaya kunu iikwamboga mbyoka hayi mene nawa ngaashi oonyanga, omatama, oomboga, uunawamundesha nayilwe. Oonyanga oyo yimwe yommikwamboga mbyoka hayi longithwa okuyowalekitha omihoka nohadhi vulu okulandithwa aantu ya mone iimaliwa yawo.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giinamwenyo . Otuna iiyamakuti niitekulwanamwenyo. Iiyamakuti ongaashi oongolo, oonduli, oondjamba, uumenye, ooholongo nayilwe. Iiyamakuti mbino ohayi kala yi ikalekelwa mehala limwe molwaashoka yimwe oyanika oshiponga noonkondo mono hayi vulu okudhipaga aantu nokuhanagulapo omalukalwa gawo.

Eshito ewanawa ngiini? Moshilongo shetu shaNamibia omuna omahala ngoka haga hili aatalelipo mboka ha yeya moshilongo shetu. Aantu yaza kiilongo yomwe ngaashi America oha yeya okutalelapo omahala nga shika ohashi tula wo eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Momagumbo omuna itekulwa namwenyo oyindji ngaashi oondjuhwa, iikombo noongombe ano iinamwenyo yomegumbo. Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi kwathele aantu monkalamwenyo yawo. Ohayi vulu okudhipagwa uuna pweya omuyenda megumbo nohadhi li wo iilya.

Aantu oyendji momagumbo oye na iitekulwanamwenyo ngaashi oondjuhwa, iikombo nenge oonkanga. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono hayi kala megumbo. Ohayi vulu okudhipagwa tayi telekelwa aayenda nenge tayi dhipagelwa omuntu ta zi po nenge omuntu te ya po.

Aantu oyendji moNamibia ohaya ningi iikuninonyawo opo yakunemo iikwamboga ngaashi omboga, uunawamundesha, nomatama nenge noonyanga. Shampa omatama noonyanga dhapi nenge dhatulako nawa ohaye dhikuthako etaya fala koositola opo ya kalandithe yi imonenemo iimaliwa.

Uudhano wopamuthigululwakalo owo uudhano mboka hawu ningwa komihoko dha yooloka, ano kaantu yomuhoko gontumba, moka haya kala taya dhana iidhano yontumba, yi na kutya otayi popi ngombinga yashike nenge tayi hokolola omuntu gontumba. Ohaya kala ya zala omizalo dha faathana aluhe.

Uuna shiyenga shaNangombe ye ga dhenga pevi lela aantu niinamwenyo ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo, molwashoka ohaya mono omeya ga gwana. Omadhiya niishana ohayi kala yu udha komufwata. Moka iinamwenyo ihaayi si we enota nando, oshoka ohapu kala omeya ga gwana lela. Aantu ohaya vulu wo okuteka omeya momadhiya ya ka tekele iimeno.

Una megumbo ta muya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa eta tulilwapo ekaka noshimbombo, nenge omuntu ta yi kUushimba oha telekelwa onguta mono hamu kala muna ondjuhwa oshowo ekaka li li metiti noshimbombo sha longekidhwa nawa.

Miikunino oyindji yaNamibia aantu ohaya kunu iikwamboga yomaludhi ogendji ngaashi oomboga dhomaludhi agahe, niilikolomwa ayihe mbyoka hayi kunwa momapya. Ohayi kwathele aantu oyendji yomoNamibia, oshoka ohayi etele aantu iiyemo yawo yesiku kehe.

Moshilongo shetu omuna omaludhi gomayoka ogendji ngoka ga nika oshiponga nohaga vulu okulya aantu ndele etosi ngaashi oombome, oontoka, iifo yamusati nayilwe. Oga nika oshiponga noonkondo uuna geya mokati kaantu ohaga dhipagwa po. Gamwe ogena uuzigo.

Aantu oyendji moNamibia ohaya munu iimuna oyindji ngaashi oongombe, iikombo, oonzi niingulu. Oongombe odho dhimwe dhomiimuna mbyoka hayi kala moshigunda nenge hayi kala mooha negumbo. Ohayi li omwiidhi nohayi tu pe onyama nomahini.

Aantu oyendji moNamibia ohaya kunu iilikolomwa yawo ngaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha nayilwe. Ohayi ya kwathele, opo yi imonene mo iiyemo yawo mokulanditha. Ohayi kwatha wo aanegumbo, opo kaaya ka lande we iikulya koositola taya likola ashike miikunino yawo.

Moshilongo shetu otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo ,yimwe iitekulwanamwenyo nayimwe iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Mokuti ohamu kala iinamwenyo ngaashi oongolo, oonduli, oompanda noondjamba. mbyoka yimwe hayili iinamwenyo iikwawo ano oonyama yo yimwe ohayili omwiidhi.

Moshilongo shetu omu na omihoko odhindji, mono mwa kwatelwa Aawambo, Aahimba, Aaherero, Aakolonkadhi nayalwe. Oya yooloka mokuzala.

Aantu oyendji mo Namibia koonono oya hupu ngaashingeyi muunamapya no muuniimuna moka haya tsike noku kuna iikamboga nenge iiyimati mbyoka hayi vulu oku liwa. Ohashi ya kwatha shili oshoka uuna ngele ya tula ko ohaya kalanditha opo ya vule oku mona sha shomo ndjato.